Kapu n yiliya ŋo zaɣ sabinli chɛrigi n yiliya ŋo zaɣ piɛlli pileet n ʒɛya ŋo zaɣ sabinli ka di puuni nyɛ zaɣ dozim fulaawa nim n ʒɛya ŋo zaŋ jihi ka zaɣ waɣala biɛni hita kaap n ʒɛya ŋo

Zaham gbahabu shee n bɔŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋarim n ʒɛya ŋɔ zahama n ʒɛya ŋɔ paɣa n ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka so chinchini so bobla bob ʒiɛ doo pilila kaapu ka di tooni nyɛ zaɣ ʒiɛ

Laati pool n saya ŋɔ woya n gbubili ŋɔ chinchin ka bi paɣa pa ŋɔ zaɣ piɛlli ka zaɣ sabila gabi dinni daɣu n tiliya ŋɔ shitɔri n ʒɛya ŋɔ bihi n ʒɛya ŋɔ

Paɣaba n chɛna paɣaba ata bi kpabila bihi ka yino tuhuriba soli ka ʒi kpalaŋa mori n doya ka kunkun doya tihi n saya ŋo paɣa n ʒi kpalaŋ maa yɛ liiga dozik ka gbubi anbirala

Yili n ʒɛya ŋo di nyɛla jiranbiisa ka loori ʒɛ di yaɣali zaɣ piɛlli ka zaɣ sabinki bɛ di nyaanga tihi biɛla loori nim maa nyaanga moto n doya ŋo paɣa n ʒiya ŋo ka gbubi o bia ka o do o naba zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo dabba ni paɣaba n biɛni teebuli n ʒɛya ŋo gaɣa n ʒɛya ŋo gbambili n ʒɛya ŋi paapu n doya ŋo daɣu n doya ŋo tihi n saya ŋo

Paɣa n ʒiya o ʒimi tabi yili dikpuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga nim bɛ teebuli maa gbunni kurifooti n ʒɛya ŋo ka duɣu tam dizuɣu ka sala biɛni tahapoŋ n paya ŋo suu n paya ŋo

ŋarim n ʒɛya di sunsuuni nyɛ zaɣ piɛlli ka bi koɣalili zaɣ dozim ka paɣa ʒi n tabili o yɛla liiga ʒiɛ paɣa ʒɛ o yaɣali ka bob bob dozim ka so yɛ liiga piɛlli ʒɛ o nyaanga ka bob bob ʒiɛ

Taapooli n ʒɛya ŋɔ di nyɛla zaɣ dozim ka niɛma bɛ di puuni kpalansi n ʒɛya ŋɔ ka niɛma bɛ dinni roba nim n doya ŋɔ ka chinchina bɛ dinni zaɣ piɛla mini zaɣ sabila ka bi shɛbi n gabi taba

Kurifooti n ʒɛya maa ka sala bɛ di puuni teebuli n ʒɛya ŋo ka suu pa dizuɣu gbambili gba pa dizuɣu ka chɛrigi pa gbambili maa zuɣu paɣa n ʒiya ŋo

Teebuli n ʒɛya ka koba nim bɛ di loŋni ka tahapoŋ pa dizuɣu kurifooti n tamya ŋo duɣu n tamya ŋo di tamla kurifooti zuɣu ka gbambili ʒɛ di yaɣali ka paɣa ʒi kuɣu bili zuɣu

Pool n saya ŋɔ daɣu n tiliya ŋɔ yili n ʒɛya ŋɔ shitɔri n ʒɛya ŋɔ Gbanpiɛlli n ʒɛ di tooni ŋɔ bihi n ʒɛ o sani paɣaba ni Doo paɣaba anu do yino

Nachimbili n kuriya ŋo o gbubila soobuli ka piri muɣuri mashin n ʒɛya ŋo kom n doya ŋo amkora n ʒɛya ŋo kuɣa n doya ŋo kpalaŋ n doya ŋo tihi n saya ŋo

Daani n bɔŋɔ namda nim ka bi shɛbi zali ŋɔ di nyɛla balibu zaɣ dozim biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni chinchina n doya ŋɔ chinchin piɛla biɛni ka zaɣ sabila gabi dinni taapooli n piɛ n doya ŋɔ

Gbanpiɛli n ʒɛya o yihila o zabiri bahi ka so bin ʒiɛ ka yɛ liiga piɛlli ka bihi ʒɛ o sani paɣaba ni doo paɣaba anu yino yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm waɣanli Doo maa sola jinjɛm ŋmaa

Duu puuni n boŋo di nyɛla zaɣ piɛlli bi teebuli nim zali ka niŋ di dundoya dinbala maa nyɛla zaɣ giriin bi zaŋla takara yili ka sabi sabbu pa di zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo nachimbi anahi n bɛ yaɣali ka nachimbi anahi bɛ yaɣali paapu n tiɛ chɛŋ ŋo di pala daɣu zuɣu di nyɛla zaɣ piɛlli ankora n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ piɛlli ka baaji tam dizuɣu soobuli ka doo gbubi n kurim

Chɛchɛ n doya ŋo moto n doya ŋo doo n kuriya ka o nuu bɛ o saɣangi ni ka zaŋ o nuu tabi o duni paɣa n ʒiya ka kuhura ka o bia do o naba zuɣu o bia maa nyɛla ŋun kani shikuru bihi n ʒɛya ka yuundi laati

Palli n doya ŋo yili n ʒɛya ŋo paɣa n ʒiya ŋo ka gbubi o bia o dila o naba zuɣu ka o kuhura shikuru bihi n ʒɛya ŋo moto n doya ŋo chɛchɛ n ʒɛya ŋo

Taapooli n ʒɛya ŋɔ di nyɛla zaɣ dozim ka bi kpahi bini zali ka niɛma yilli namda nim biɛni ka balati biɛni namda sabila nyɛla din biɛni kpalansi do ti tooni ka roba ʒɛ di yaɣali ka niɛma bɛ dinni